Abantu bezempilakahle kuqakathekile ukuthi babe lempahla zokuvikela mkhuhlane ukuze bangatheleli abanye abantu nxa kuthe kwaba lokuqala komkhuhlane.

Abantu kuqakathekile ukuthi bathole amanzi ahlambulukileyo njalo bagcine indawo zabo zihlambulukile ukuze bavikeleke kumikhuhlane ethelelwana ngokungcola.

Abasebenza ezibhedlela abezempilakahle kuqakathekile ukuthi babelezigqoko ezibavikela ekuthini babelemkhuhlane ethelelwanayo.

Abantu abasebenza ezibhedlela bayagqoka impahla zokuzivikela ukuze bengathathi imikhuhlane kumbe amajemusi ebantwini ababuye begula.

abezimpilakahle bayahlangana lezinceku bexwayisisa ngemikhuhlane eminengi ukuze nxa behamba besiyafundisa abantu bazwisise kahle

Ubaba osesibhedlela uhlatshwa injection ngudokotela ngoba egula ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula ahambe esibhedlela ayethola usizo.

Imikhuhlane eminengi iyathelelwana kakhulu ebantwini ngenxa yama gemusi kungakho abantu kuqakathekile ukuthi bahlale behlanzekile bavikele imikhuhlane .

Omama babantwana bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana babo ezibhedlela bayekhangelwa ngabo dokotela ukuze bavikeleke kumikhuhlane eminengi .

Umongikazi uhlaba umama ijekiseni esibhedlela ukuze amvikele emkhuhlaneni ethelelwanayo yikho abantu befake ama mask.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso ephathelene lokuhlanzeka kwamanzi kanye lokuziphatha kuhle kwabantu ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi

Abantu abagulayo bayahamba esibhedlela bayelatshwa ngabodokotela abanye balatshwa ngokuhlatshwa amajekiseni abanye bephiwe amaphilisi.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ngokuqakatheka kokuhlanzeka ikakhulu ukugeza izandla ngamanzi ahlambulukileyo ngazo zonke izikhathi.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele basebenza bengaphansi kogaja olwe "UNICEF" oluyilo olukhangela kakhulu ngokwabantwana lempilakahle zabo

Umhlaba wonke jikelele, abezempilakahle, bayakhuthaza ukuthi kundawo ezinengi kutholakale amanzi ahlanzekileyo kubantu bonke ukuze basizakale.

Uma abantu bethandana baphoqelekile ukuthi bahambe emtholampilo bayehlolwa ngemkhuhlane langendlela abangavikelana ngayo emikhuhlaneni yabo.

Abantwana abancani umhlaba wonke jikele bayakhuthazwa ngabempilakahle ukuhlanzeka ngokugeza izandla ngazozonke izkhathi emanzini agelezayo.

Abantu umhlaba wonke jikelele bayakuthazwa ukuthi bahlale besiyavakatshela abezempilakahle ukuze bafundiswe ngokuziphatha kahle.

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele, bayakhuthaza ukuthi kuzindawo zonke, kube lalapho okukhiwa khona amanzi njengezibhlolane ukuze bathole amanzi ahlanzekileyo abantu.

Indawo ezinengi zakwelakithi sezaphucuka ngokuba lezibholani ezinika abantu amanzi ahlanzekileyo ngazo zonke izikhathi.

Abantwana balelungelo labo ukuthi bafunde ngezempilakahle .Yikho kulabantu abahamba bakhankasa bebafundisa ngezempilakahle .

Umhlaba wonke jikelele, ulama organisation akhankasela ukuqakatheka kokuthi umuntu wonke kumele athole impilakahle ezibhedlela lemakilinika.

Kulamabhakani akhomba iziñdawo lapho okulezibhedlela. Njengaleli elitshengisa isibhedlela sokulapha abantu abagula betshiywa zingqondo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle ikakhulu okuphathelene lengqondo ngokubana abantu abanengi bayagula lumkhuhlane wengqondo.

Abantu abanengi ababebegula umkhuhlane ephathelane le ngqodo. Kuqakathekile ukuthi behambe lapho okulabantu abakufundelayo babafundise.

Abantu abanengi sebengene kumkhuhlane wezidakamizwa oyiwo obangele ukuthi bagule umkhuhlane wegqondo njalo bahlale sebehlala egangeni.

Ezindaweni zezibhedlela kumbe akhona amakilinika akhona amabhakane amagwaliba atshengisa izilandelo okumele zenziwe zabantu ukuze babelempikahle

Umuntu ogulayo uyahamba esibhedlela esiyabona odokotela, udokotela uyasebenzisa umtshina ukumkhangela njengalowu udokotela usebenzisa umtshina ukukhangela ilihlo.

Ezinye izigulane ezihamba ezibhedlela ziyanikwa imibheda zilale khona ukuze babe seduze labodokotela nxa befuna ukubabona.

Izibhedlela lamakilinika kwakhiwe kundawana ezinengi njalo kuqakathekile ukuthi zigonjolozelwe ukuze zivikeleke kungabi labantu abaphombukungena.

Ezibhedlela lemakilinika kulemitshina eminengi encedisa odokotela ukulapha abantu abagulayo bebafaka emtshineni.

Abezempilakahle sebeyenze imizamo eminengi kakhulu ukuthi kutholakale izindawo zemtholampilo kundawana ezinengi okuhlala khona abantu

Izindawo zezibhedlela lamakilinika ziqakathekile khathesi ebantwini njalo sezayakhiwa ukuthi abantu bangahambi umango omude besiyadinga isibhedlela.

kulezindawo ezinengi ezayakhiwayo ezomtholampilo kumbe amakilinika okusiza abantu abagulayo bahamba khona besiyayelatshwa

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi basebenzele endaweni ezihlanzekileyo njalo nxa bezangena ebantwini abagulayo , bagqoke amamaski.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafunde ngendlela zokuphatha kahle imitshina ezibhedlela lendawo yangkhona ukuthi ihlale ihlanzekile ngazozonke izkhathi.

Abantu abayisikhombisa bahlezi befunda mayelana lezempilakahle ngemuva kwabo kulezihlahla eziluhlaza tshoko.

Abantu abafundela ezobudokotela kumbe ezobumongikazi kuqakathekile ukuthi bafundele endlini elemitshina njalo bafunde begqokile impahla zokuzivikela.

kuyaba lemikhuhlane eminengi ebulala abantu njalo ethelelwanayo ukuthi abantu bafundiswe ngale imikhuhlane ngaso sonke isikhathi indlela zokuzivikela kanye le immunization yakhona

Abantu abasebenza ngezempilakahle bayayenza imikhankaso eyokufundisa abantu kuzindawo ezitshiyeneyo ngemikhuhlane langokuqakatheka kokuziphatha kahle

Abazempilakahle kuqakathekile ukuthi bafanze imikhankaso befundisa abantu ngendlela zokuziphatha langendlela abangavikela ngayo imikhuhlane nxa ithe yamemetheka.

Abaze mpilakahle bayayenza imikhakanso befundisa abantu ngomkhuhlane wengcolaza kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bala ndele iziqondiso abaziphiweyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu balandele iziqondiso zabezempilakahle nxa bakhankasa befundisa abantu ngemikhuhlane ethelelwanayo

Izibhedlela ezinengi ziyakhiwe ngendlela enhle njalo ebukekayo. Kumele zihlale zihlanzekile ukuze izigulane zingene lapho okutshaya khona umoya.

Abasebenza ezibhedlela, kuqakathekile ukuthi bagqoke izigqoko zokubavikela ekutheni bengabi lemikhuhlane ngoba kula bantu ababuyayo begula.

Phambili kwezindlu zezibhedlela kwande ukuba lemigwaqo emikhulu emihle eyokuthi abantu nxa bebuya bezo ngena ezibhedlela behambe kuhle.

Izibhedlela ezinengi zicecisiwe ngamaluba amahle njalo kulamabhakane akhomba amabizo ezibhedlela lokuthi ungena uqonda kuyiphi indawo ofunu ukuya khona.

Izibhedlela zakhiwe zaceciswa njalo zabazinkulu ukwenzela ukuthi abantu nxa bebuya bangalahleki bafike bahambe kahle.

Sokwakhiwa izibhedlela lamaklinika amanengi okuncendisa abantu abagulayo ukuthi bahambe kiwo besiyabona odokotela

Abantu abagulayo bayabe belalisiwe esibhedlela. Odokotela bayabe behamba bebakhangela ngezkhathi ezitshiyeneyo ukuze bebon' ukuthi bayasila na.

Amabhakane akhomba izibhedlela kumbe amakilinika. Kuqakathekile ukuthi abhalwe ngendimi ezaziwa ngabantu abanengi kuleyondawo

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela uma bezizwa bengaphilanga kahle ukuze bayebonwa ngobodokotela ngoba izibhedlela sezakhelwe endaweni ezinengi

Kulamabhakane afakiweyo endaweni ezinengi atshengisela ukuthi umuntu nxa esiya esibhedlela kumbe ekilinika uhamba njani .

Kulezinsuku sokuvamile ukuthi endaweni ezinengi kube lezindlu lezindawo zomtholampilo lapho abantu abanengi abahamba besiya latshwa.

Kulabantu abagulayo abahamba esibhedlela, besiyabona odokotela besebelaliswa, ukuze odokotela babalaphe beseduze bengekho emakhaya abo.

Odokotela balungiselela ukuhlaba isigulane ijekiseni kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela.

Abantu abagulayo bayahamba ezibhedlela kumbe emakilinika ukuze bayebona odokotela besebebalapha imikhuhlane abayabe beyigula.

Sekwakhiwa izibhedlela lamakilinika amanengi elizweni. Lapho okuphathiswa khona abangezwa kuhle, kungakho kuyakhuthazwa ukuthi abantu abagulayo baye ezibhadlela.

Ezibhedlela odokotela bayasebenzisa imitshina nxa bekhangela umuntu ogulayo bayamfaka emtshineni ukuze babone ukuthi kuyini okumbulalayo.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathenge imithi yesikhiwa ezindaweni ezikhethelekileyo ukuze bangathengi imithi eseyadlulelwa ngamadeyi oku ekisipaya.

Kuyakhiwe izibhedlela ezinengi lendawo zokulaphela abagulayo njalo abanye bayalaliswa ezibhedlela ukuze balatshwe beduze labodokotela ngazozonke izikhathi.

Sekuyakhiwe izibhedlela amakilinika kanye lezindlu lapho abantu abangavakatshela khona nxa befuna ukuyazwisisa kahle ngezempilakahle

Ezibhedlela bakhona odokotela abafundela ukuxoxisana labantu. Bebanika counseling nxa kuyikuthi sebetholakale belemikhuhlani ebuhlungu.

Abantu abanengi abagulayo bayathola usizo ma behambe ezibhedlela bayakhangelwa ngabo dokotela njalo besebanika lemithi engabasiza.

abantu bayagula imikhuhlane etshiyeneyo njalo bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bayefakwa emtshineni ukuze ibonakale imkhuhlane le

Imikhuhlane eminengi iyabe ingabonakali kahle ngelihlo kungakho odokotela bayafaka umuntu emtshineni besebekhangela ukuthi kwiyini okumbulalayo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa angezwa kuhle ahambe esibhedlela ayebonana labodokotela ukuze bamphathise lapho okubuhlungu khona asile.

Kulemikhuhlani eminengi ebulala abantu kungakho kuqakathekile ukuthi abantu bahlale besiyabonana lamadokotela ukuze bathole ulwazi oluqinileyo ngemkhuhlane le.

Imikhuhlane eminengi enjengeye tshukela iyalatshwa esibhedlela abanye bayahlatshwa amajekiseni ngabodokotela ukuze basile

Umkhuhlane wemvukuzane uyingozi kakhulu ebantwini. Uyalimaza amehlo. Nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane uyaba lamehlo abuhlungu phakathi.

Abantu bayakhuthazwa ukuhlala behamba esibhedlela besiyatshekha imikhuhlane enjenge yabo BP labo tshukela ukuze benelise ukuphila beyilungisisa

Umkhuhlane wemvukuzane ulakho ukwelatshwa ezibhedlela, ngokuhamba kubodokotela bafake emtshineni umuntu ogulayo besebetshisa amaqanda emvukuzane.

Abantu bayahamba ezibhedlela ukuze bayehlatshwa mabegula, njengalumama osesibhedlela othathwa igazi ngumongikazi ukuze akhangelwe umkhuhlane alawo.

Abantu bayahamba ezibhedlela ukuze bayothola okubasizayo ngezimpilo zabo kuqakathekile khonokhu ebantwini

Abezempilakahle bayenza imikhankaso eyokulwisana lesifo semvukuzane, izibeletho kubo mama ngokubana omama abanengi isibabulele.

Umuntu ogulayo uyahanjiswa esibhedlela njengalo umama ifakwe ibhanditshi elihlweni okutshengisa ukuthi umkhuhlane wakhe ufuna ukufakwa amabhanditshi.

Abantu abagula umkhuhlane onjengowemvukuzane kuqakathekile ukuthi bathole ukuncediswa ngabafundeleyo ezibhedlela

Udokotela ukhangela ubaba ogulayo esibhedlela emhlola lapho angezwa kuhle ukuze amsize bekhulumisana bebabili.

Nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane weBlood Pressure (BP) kuqakathekile ukulandela iziqondiso abazitshelwayo ezokuhlala umuntu ezivoxavoxa esidla ukudla okufaneleyo.

Abezempilakahle bakhuthaza ukuqakatheka kokugqoka izigqoko zokuzivikela uma abantu behlangana labantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Ezibhedlela ezihlolisisa imikhuhlane ecatshileyo kuyatholakala imitshina emikhulu eyenza odokotela babone umkhuhlane oyabe ukusigulabe.

Nxa umuntu ebulawa ngumkhuhlane wamaphaphu .Uyahanjiswa ayefakwa emtshineni esibhedlela ,ukuze odokotela bamkhangele babone okumbulalayo ngaphakathi.

Ezibhedlela kulezindawo okuhanjiswa khona amagazi ,lezikhwehlela ,lokunye izinyama ukuthi ziyekhangelwa ukuthi abantu bagula mkhuhlane bani.

Ezibhedlela kuqakathekile ukuthi kube lamalab lapho okuthathwa khona abantu beyefakwa emtshineni ukuze kutholakala imkhuhlane abayigulayo.

Imitshina esibhedlela ikhona ekhangela ukugula okunengi njengalu mtshina uyasetshenziswa ngabantu nxa befunu kukhangela ukuthi bazithwele yini.

Umuntu angafakwa emtshineni bayabona ingaphakathi yakhe yonke ngokuthi iyabe iphilile kumbe ilimele ukuze encediseke.

Ezibhedlela zikhona izindlu lemitshina lapho okufakwa khona umuntu nxa befuna ukukhangela okubuhlungu phakathi kwakhe ikakhulu emaphatshini kumbe inhliziyo.

Ezibhedlela kumele ukuthi abantu baphiwe amanzi ahloliweyo, ahlanzekileyo, ukuze banganathi amanzi alamagcikwane angabenza bagule kakhulu.

Abantu bayahamba ezibhedlela abanye bayafika balaliswe ngoba bayabe begula kakhulu njalo bayabe belele odokotela bebakhangele ngazi zonke izikhathi.

Kulezindawo ezibhedlela lapho okuhanjiswa khona amagazi kumbe izikhwehlela ukuze ziyehlolisiswa ukuthi zilemikhuhlane yini.

Ezibhedlela kulezindlu lapho okulemitshina ekhangelisisa amatest ayenziwa ikakhulu nxa amagazi esiya emtshineni.

Ezibhedlela kulendawo lapho okuhanjiswa khona amagazi, isikhwehlela kanye lemikantsho ukuthi kuyofakwa emitshineni kukhangelisiswe umkhuhlane oyabe usemuntwini.

Umama nxa ezithwele uyahamba esibhedlela omongikazi bayemukhangela bemhlola belalelisisa ukuthi umntwana uyazwakala yini ephefumula phakathi esiswini.

Ezibhedlela kulemitshina esentshenziswa ngabodokotela nxa bekhangela izigulane zibuya lemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi bangalapha njani.

Abantu abagulayo bayahamba ezibhedlela besiyabonwa ngo dokotela bebafaka emitshineni bekhangela imikhuhlane engabe ingakhanyi egcekeni.

Ezibhedlela lapho okugcinwa khona imitshina lalapho okuhlohlwa khona igazi kuqakathekile ukuthi kube lamabhakane akhombayo ukuthi indawo leyi igcinelani njalo ihlala ini.

Omama abanengi yibo abahamba labantwana ezibhedlela amadokotela ukuthi baye thontiselwa immunisation kumbe balatshwe nxa begula.

Kulilungelo laye wonke umama olomntwana omncane ukuthi ahambe lomntwana omncane emtholampilo ukuze ayekhangelwa athontiselwe imithi.

Abantwana abancane balelungelo njalo kuqakathekile ukuthi bahlale besiya ezibhedlela, bayekhangelwa ngabodokotela labongikazi ukuze bakhule belempilo enhle.

Omama bayahambisa abantwana ezibhedlela ukuze bayehlatshwa amajekiseni ngabo dokotela nxa bebanika i- immunization.

Umama uhambisa umntwana nakhe ogulayo esibhedlela ukuze ayekhangelwa ngabodokotela besebemlapha nxa kukhona okumhluphayo umntwana

Abantwana bahlezi babuyile esibhedlela labantwana ukuze bazobona odokotela balaphe abantwana. Abanye abantwana bafuna ukuzonikwa iimunazeshini .

Umntwana omncane ulalisiwe esibhedlela udokotela uyamhlola emkhangela ukuze emelaphe.

Omama abalabantwana abancinyane bayakhuthazwa ukuthi bahlale behamba labantwana ezibhedlela kumbe ema kilinika ukuze bayehlolisiswa ngama dokotela

Abantwanakuqakathekile ukuthi bahanjiswe ezibhedlela kumbe amakilinika ukuze bayethola imithi ebayifanele bethontuselwa bevikela imikhuhlane.

Omama ababili abagqoke izigqoko eziluhlaza oluyimhlobo wama yunifomu abongikazi basebenzela esibhedlela ukulapha abagulayo.

Kulemitshina ezibhedlela enjengamanalithi, amajekiseni, kumele ukuthi nxa odokotela sebewasebenzisile bewalahle khatshana ukuze angalimazi abantu.

Esibhedlela kuyatholakala ama mbodlela awokufaka igazi kumbe izikhwehlela ukuze amambodlela lawa kube yiwo angena emtshineni.

Imitshina esibhedlela eminengi kumele ibe ngehlanzekileyo ukuthi ingathi nxa isisebenza ebantwini itshiyelele abantu belama jemusi.

Imitshina eminengi ezibhedlela iyancedisa odokotela nxa kulento abafuna ukuyikhangela kusigulane abangayiboni ngamehlo abo .

Uma amazinyo ebuhlungu, umuntu uyahamba esibhedlela ukuze udokotela wamazinyo amelaphe kumbe alikhiphe izinyo elibuhlungu.

Imitshina eminengi eyesibhedlela iqakathekile ngoba iyancedisa odokotela ukuthi babone ukuthi izigulane zibulawa kuyini

Ezibhedlela kulemihlobohlobo yemitshina esetshenziswa ngabodokotela nxa bekhangela abantu ukuthi bagula imikhuhlane enjani.

Ezibhedlela kulemitshina emikhulu lemincane ncane esetshenziswa ngabodokotela nxa befuna ukuhlinza umuntu olimeleyo.

Imitshina yezibhedlela kuqakathekile ukuthi isetshenziswe ngabafundeleyo ukusebenzisa limitshina ngoba nxa ingasetshenziswanga kahle ingalimaza abantu.

Imibheda yesibhedlela iyenziwe yabalendlela yokuthi umuntu uyakwanisa ukuphakamisa lapho okulala khona ikhanda ukuze alale kahle nxa ehlolwa.

Ezibhedlela nxa umuntu egula uyahamba afakwe emtshineni ukuze bamkhangele ukuthi isisindo sakhe singanani besebemlapha sebebonile.

Imitshina eminengi esibhedlela iyasebenza ukuphathisa odokotela nxa belapha abantu imikhuhlane abangakwanisi ukuyibona emehlweni.

Kulendlela ezinengi ezisetshenziswayo ezokuvikela ukuzithwala. Kulamaphilisi, kulamajazi lomkhwenyana kulabo lakho kuyasetshenziswa ngabantu.

Abantu abagulayo bayahamba ezibhedlela bayofakwa emitshineni ngabodokotela ukuze babalaphe emikhuhlaneni etshiyeneyo

umuntu nxa egula esehamba esibhedlela uyafika efakwe emtshineni emikhulu ukuze bakhangele ukuthi umkhuhlane unjani ngaphakathi komzimba wakhe.

Minengi imitshina ezibhedlela ekhangela imikhuhlane etshiyeneyo. Kungakho kuqakathekile ukuthi imitshina le igcinwe kuhle.

Minengi imitshina esebenza ezibhedlela ukulapha abantu abagulayo ngokubana okunye kuyabe kungasoze kubonakale ngamehlo.

kulemitshina esitshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela ukulapha abantu abagulayo ukuze basile

Imitshina eminengi yezibhedlela kumele ukuthi isetshenziswe ngabodokotela abakufundeleyo ngoba ingasetshenziswa ngabantu abangaziyo ngeke iphumise impumela elungileyo.

Ezibhedlela ezinengi kulezindawo lapho okugcinelwa khona imitshina ibuthwe ihlale kuhle ingagcwali indawo yonke ngoba ingagcwala ingacina ilimaza abantu.

Kulemitshina ezibhedlela eyokulungisa abantu nxa belimele ikakhulu enyaweni besenzela ukuthi babelamandla okuhamba.

Abantu abagulayo umkhuhlane wengculaza bayahamba esibhedlela beyethathwa igazi, igazi labo selithathwa lisiyahlolwa emitshineni ukuze libonakale igcikwane leli.

Kunengi okusetshenziswa ngodokotela okunjengamajekiseni, izigelo lokunye kuqakathekile ukuthi kufakwe emtshineni kutshiswe ukuze kungabi lamagerms.

Ezibhedlela ezinkulu, kulemitshina etshiyetshiyeneyo, ephathisa ukulapha abantu abagula imikhuhlane engabonakali ngamehlo.

Ukugula kuyingxenye yempilo yabantu kodwa kuqakathekile ukuthi abantu behlale besiya tshekhwa emitshineni ezibhedlela ngokwempilo zabo

Imitshina eminengi esibhedlela igcinwa endaweni ehlanzekileyo njalo kulezinqola ezilamavili ezihambisa leyi mitshina

Imitshina yezibhedlela iqakathekile njalo kufanele ihlale ihlanzekile endaweni yayo yodwa ukuze isebenze kahle nxa sifunakala kubodokotela.

Abantu abagulayo bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela bayekhangelwa ngabodokotela ngemitshina imikhuhlane eminengi abayabe beyigula.

Isibhedlela kulemitshina esetshenziswa ngabo dokotela ukukhangela imikhuhlane ebantwini.

Imitshina yokukhangela abantu imikhuhlane iqakathekile kakhulu ezibhedlela ngoba yiyo encedisa amadokotela ukuhlola izigulane.

Kulemitshina emikhulu lemincane ezibhedlela esetshenziswa ngabodokotela nxa behlolisisa izigulane ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Abantu abanengi balemitshina abayisebenzisayo ukuze balungisise imizimba yabo. Umama ufake ibhanti elokwehlisa isisu esikhulu.

Umuntu nxa egula angahamba esibhedlela kudokotela bafika bamfake emitshineni etshiyeneyo ukuthi bakhangele imbangela yomkhuhlane wakhe.

Kulemitshina eminengi esebenzayo ezibhendlela njengalowu owokusebenza ukuqondisa unyawo. Nxa umuntu elimele waqamuka unyawo, bayafaka unyawo phakathi.

Imitshina eminengi eyezibhedlela iqakathekile kakhulu kubodokotela ukuze bahlole ngayo abantu ukuthi babone imikhuhlane ebahlaselayo.

Umuntu angahamba esibhedlela ephefumula nzima odokotela bayamfaka emtshineni okuthiwa yi okisijini ozamncedisa ukuphefumula kuhle.

Imitshina yezibhedlela iyanceda kakhulu, udokotela kanye lezigulane, Ukuthi bathole imikhuhlane efihlakeleyo emzimbeni womuntu.

Kulemithi yesi khiwa elapha imikhuhlane eminengi njenge mkhuhlane wetshukela uyatholakala amaphilisi ayenza umkhuhlane lo wehle

Kulemithi ethengwayo ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi. Le ngengakhaleli incwadi kakadokotelaAbantu bayayithenga basizakale, izikhathi ezihengi.

Imithi eminengi eyesilungu iyalapha imikhuhlane iminengi njalo ifakwa emaphepheni atshiyeneyo ngemibala , leminye ifakwa emaphepheni aluhlaza.

Umuthi wokukhwehlela ,ufakwe embodleleni . Imbodlela iyafakwa ekhadibhokisini elilombala oluhlaza ukuze umuthi lowu ungafi.

Ikhona imithi eminengi, eyesintu, enika amandla emzimbeni, etholakala ezitolo. Abantu bakhululekile ukuthenga bayinathe.

Imithi yesilungu eminengi ifakwa emambodleleni, iyabe ifakiwe iziqondiso zokuthi inathwa njani lokuthi inathwa ngabanganani, lomkhuhlane wakhona.

Kulemithi yesintu esiza kakhulu abantu abagula imikhuhlani eminenginengi. Kuqakathekile ukuthi abantu babale bazwisise ngemithi leyi.

Kulamafutha angamacream asebenza ukwelapha ijwabu lomuntu nxa libelomkhuhlane onjengowerash kumbe owekutshiswa lilanga uyathengwa esitolo.

Imhlobo hlobo yamaphilisi iyelapha imikhuhlane eminengi njalo iyafakwa emambodleleni alemihlobo etshiyeneyo ukwenzela ukuthi abantu behlukanise.

Umuthi wesilungo wokulapha umzimba ufakwe embodleleni, embodleleni basebefaka iphepha elibhaliweyo ubizo lomuthi lokuchasisa ukuthi ungathwa njani.

Ezibhedlela kulomuthi eminengi etshiyeneyo kuzokuba lama drip afakwa umuntu oyabe ebuye esibhedlela engasela mandla.

Imithi eminengi yeskhiwa ifakwa emambodleleni, besekubhalwa phandle ibizo lawo lokuthi ulapha ini, njalo ulapha njani.

Imithi eminengi eyesilungu ifakwa emagabheni kube sekubhalwa ibizo lawo , leziqondiso ukuthi isebenza njani.

Kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise amaphilisi esilungu belandela iziqondiso zabo dokotela ukuze bengawaphambanisi.

Kulemihlobohlobo yemithi lamaphilisi awesikhiwa atholakala ezibhedlela alapha imikhuhlane etshiye tshiyeneyo.

Imithi yesilungu iyimihlobohlobo eminengi njalo ilapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ithengwa ezibhedlela kumbe lapho okuthengiswa khona imithi.

Kulamaphilisi alapha umkhuhlane wesihudo. Atholakala ezibhedlela, Kumbe ezitolo ezithengisa amaphilisi.

Ezitolo zokuthengisa imithi bayathengisa imithi yokukhwehlela. esembodleleni engamanzi yokwenza abantu baphole ukukhwehlela.

Imithi yesilungu eminengi ifakwa emabhodleni, njalo amabhodlela iyabhalwa phandle ibizo lomuthi lokuthi usebenza njani.

Umuntu ohamba esibhedlela egula nxa esephela amandla odokotela besakhangela umkhuhlane wabo bayamfaka amanzi okuthiwa yi drip emzimbeni.

Abantu abagulayo ezibhedlela nxa befika bengasela mandla akhona amanzi abawafakwa ngabodokotela ukuze babelamandla babesebebalapha.

Imithi yesilungu iyaba lemfanekiso emabhokisini lasema mbhodleleni ukuthi ilapha mikhuhlane bani ukwenzela ukuthi umuntu othengayo abekwazi akuthengayo.

Amaphilisi ngeyinye imihlobo yemithi elapha imikhuhlane ebantwini abagulayo. Ayathengwa ezitolo kumbe ayathokala ezibhedlela.

Amaphilisi esilungu atholakala emabhokisini amanye ayabe efakwe emaphepheni besokubhalwa ukuthi ibizo lawo lithini lokuthi alaphani.

Imithi yesilungu eminengi ithengiswa ezitolo zemithi njalo iyalapha imikhuhlane egulwa ngabantu abanengi.

Imithi yesikhiwa iyatholakala emambodleleni ibe isifakwa ekhathibhokisini nxa umuntu eyithenga ehamba lawo ukuze imbodlela ingawi ife.

Umuntu uthwele umuthi wokulapha umkhuhlane wokuvaleka iasima kuqakathekile ukuthi uhlale endaweni ehlanzekileyo

Kulemithi eminengi elapha imikhuhlane eminengi ethengwa ezibhedlela enjengokwelapha imikhuhlane wetshukela ohlatshelwa injekiseni

Lemithi eyesilungu engamacream esebenza ukugcoba ijwabu lomuntu nxa lithe lalimala ukulapha njalo ijabu lisale libutshelezi

Imithi eminengi yabelungu iyafakwa embodleleniloba emakhadibhkisini ukuze igcinakale kuhle njalo abantu benelise ukuyisebenzisa.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa bethenga imithi yesilungu bakhangele iziqondiso eziyabe zibhalwe ngaphansi kwamabhokisi ukuthi zithini ukuze basebenzesi kuhle.

Kulemithi eminengi etshiyeneyo eyesilungu esetshenziswa ngabantu ukulapha imikhuhlane njengalowu umuthi osebenza ukulapha umkhuhlane wofuba.

Imithi yesilungu iba semabhokisini ukuze iphatheke kahle njalo kubhalwe kuchasiswa ukuthi ilapha imikhuhlane enjani.

Imithi yesilungu eminye iyafakwa emakhadibhokisini ukuze igcinakale kuhle yona iyabe isematshubhini abantu kuqakathekile ukuthi babale iziqondiso.

Amaphilisi alapha imikhuhlane eminengi atholakala ezibhedlela kumbe endlini zokuthengisa amaphilisi. Amanye ayafakwa emabhokisini amanye ayafakwa emaphepheni.

Umuthi wokulapha imikhuhlane utholakala embodleleni njalo uyabe ungamanzi uleziqondiso zokuthi umuntu nxa enatha kumele anathe isilinganiso esinganani.

Imithi yesilungu eminengi ifakwa emambodleleni lamabhokisi achasisayo ngokusebenza kwawo lokuthi inathwa njani njalo lokuthi ilaphani.

Amaphilisi alezinsuku ayimihlobo eminengi etshiyeneyo njalo afakiwe emabhokisini afakwa lokubhala amabizo awo ukuthi uthenge usazi.

Imithi yesintu iyafakwa emabhokisini lemambodleleni njalo iyabe ileziqondiso zokuthi isetshenziswa njani njalo kangaki ngelanga.

Imithi eminengi eyalezinsuku ethengwa ezitolo. Itholakala emambodleleni amambodlela abesefakwa ekhadibhokisini ukuthi imbodlela ithwaleke kuhle ingawi.

Amaphilisi awokulapha imikhuhlane eminengi ayatholakala ezitolo kumbe ezibhedlela kuyabhalwa ukuthi asebenza njani emabhokisini awo

Amaphilisi ayalapha imikhuhlane eminengi njalo atholakala eyimi balabala atshiyeneyo. Amanye amhlophe amanye ayi pink

Kukhona indawo eziyizibhedlela ezilapha abantu abagula umkhuhlane wengqondo kungakho kuyaba lamabhakane atshengisa lindawo le kwabafuna ukuyakhona.

Ezibhedlela ezinengi sokulendawo lapho okuhamba kuyefundiswa abantu abayabe belomkhuhlane wokudideka kwengqondo ukuze basile.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe ngezindaba zempilakahle ezingqondweni zabo ukuze basile kumkhuhlane lowu osubulele abantu ngenxa yezidakamizwa.

Abantwana kuqakathekile ukuthi basiwe ezibhedlela bayehlolwa ngoba kulemikhuhlane eminengi engababulala nxa bengahanjiswanga esibhedlela.

Abantwana bahlezi balalele umuntu womthetho ekhuluma labo ebaxwayisa ngokungabavelela okuzingozi empilweni zabo ababalisi babo balalele.

Kulamabhakane lemibhalo ebhalwayo etshengisela indawo lapho okulatshwa khona abagulayo kungakho abantu bayakhuthazwa ukunanzelela indawo lezi.

Abantwana abancani bavunyelwe ukuthi bahambe ezibhedlela beyothola usizo kubodokotela ukuze bakhule belempilakahle.

abantwana abancane banikwe imidlalo yabo abayidlalayo befunda ngamabala abayabe bewaphiwa okuthuthukisa amahunga abo

Umntwana uyagula. Ulalilisiwe esibhedlela. Ufakwe imitshina eyehlukeneyo. Ukuncedisa ukuthi asile.

Umntwana ulele embhedeni wesibhedlela. Kukhanya ukuthi ulimele ngoba ufake amabhanditshi ezandleni, emlenzeni kanye lesiswini.

Abantwana abancane abalokubanga lemfundo yaphansi bavunyelwe njalo bayakhuthazwa ukubala amabhuku abo njengoba kuyikho okuzathuthukisa ikhono labo lokubala.

Kuli lungelo labantu bonke kuhlanganisela labantwana abancane ukuthi nxa begula bahambe ezibhedlela bayekhangelwa ngabodokotela labongikazi

Abantu bafuna ukusebenza kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi bafundele njalo bazinike amathuba okusebenzelana labantu ukuze bathuthuke.

Abantu abafuna ukusebenza ezibhedlela kumbe emtholampilo kumele bazithuthukise ngolwazi lwezempilakahle ukuze benelise ukusebenza ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ezibhedlela bayehlolwa igazi ikakhulu nxa bethandana befuna ukuqala imuli babekwazi isimo segazi labo.

Abantwana, balelungelo lokuhanjiswa esibhedlela ngabomama, bayebona omongikazi labodokotela ukuze bakhule, bephile kuhle.

Abantu abagulayo imikhuhlane bayakhuthazwa ukuthi bahambe ezibhedlela kubongikazi bayebakhangela njalo babancedise kulimkhuhlane .

Kulenhlanganiso ezimela abongikazi lamadokotela emhlabeni wonke jikelele ezikhangela ngelungelo labo lokusebenza.

Omama ababili bahlezi esitolo semithi .Bayaxoxa ngokwemithi lezempilakahle benikana amacebo okuthi baphile kanjani .

Udokotela uyakhangela umntwana ogulayo ufake umtshina endlebeni yena wamfaka eqolo ukuze alalelisise ukutshaya kwenhliziyo yakhe.

Abadala bayakhuthazwa ukufundisa abantwababo ukugada u ntshelelezane ukuze bavikele ukulimala okungenziwa ngumntwana ma egada eyedwa .

Izitolo okuthengiswa khona imithi yesilingu zikhiwe emadolobheni, njalo kulamabhakani atshengisayo ukuthi kulesitolo semithi.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi yesilungu bakhona abodokotela abasebenzela khona abahlaba abantwana amajekiseni nxa begula bebasilisa.

amaphilisi alapha imikhuhlane eminengi nengi ayatholakala ezitolo lapho okuthengiswa khona afakwa emabhokisini amanye aluhlaza amanye amhlophe

Kulezitolo ezithengisa imithi yesilungu, kuqakathekile ukuthi abantu bathenge khona ukwenzela ukuthi bangathengi eminye imithi eseya expayayo

Imithi yesilungu eminengi itholakala ezitolo ezithengisa imithi njalo iyabe ifakwe emambodleleni ukuze iphatheke kuhle.

Imithi iyatholakala ezibhedlela kumbe ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi, iyalapha imikhuhlane eminengi nxa umuntu ethe wagula.

Imithi yesikhiwa eminengi itholakala ezitolo ezithengisa imithi njalo kuqakathekile ukuthi abantu bathenge ababonayo ukuthi kubhalweni lokuthi kusebenza njani.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi lamaphilisi abantu abagulayo, kuqakathekile ukuthi amaphilisi afakwe ngendlela ezwisisekayo.

Kulezitolo indawana ezinengi ezithengisa imithi yesilungu enceda abantu abagulayo ukunatha kumbe ukugcoba.

Ibhakani leli liyatshengisa indawo eyokuthi nxa umuntu edinga isibhedlela uqonda ngaphi lokuthi kulamakhilomitha amangaki ukuyafika khona .

Imithi eminengi yesi elapha izifo ezinengi iyatholakala ezitolo ezithengisa imithi njalo iyabe ifakwe emabhokisini awo.

Izindawo laph' okuthengiswa khona imithi kuqakathekile ukuthi ifakwe egcekeni, ukuze abantu benelise ukukhetha umuthi abawufunayo ngesikhathi sabo.

Ezitolo ezithengisa imithi yesintu kumele zifake amaphilisi ngemihlobohlobo yayo ukwenzela ukuthi kubelula ebantwini abafuna ukuthenga.

Ezitolo ezithengisa imithi yesilungu. Kulemihlobohlobo yemithi, amafutha kanye lokwabantwana okuthengiswa khona.

Kulezitolo ezinengi ezithengisa imithi eyesilungu elapha imikhuhlane etshiyeneyo kungakho abantu bayakhuthazwa ukuthenga khona.

Ezitolo okuthengiswa khona imithi yesilungu kulemihlobo hlobo yemithi etshiyeneyo eyabe ifakwe emaphakethini atshiyeneyo ukuze umuntu akhethe kuhle

Ezitolo okuthengiswa khona imithi yesintu kufanele kuhlale kuhlanzekile njalo kube yindlu eyakhiwe yapendwa kahle ngependa emhlophe.

Ezitolo ezithengisa imithi yesintu kukhona abantu abafundele ukuchasisa ngendlela imithi enathwa ngayo kumbe esetshenziswa ngayo ukuze basebenzisa kahle

Abezempilakahle kuqakathekile ukuthi bayenze imikhankaso kuzulu ukuze bafundise abantu ngemikhuhlane eminengi engabahlasela.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba behlola abantwana bebanika imithi yeimmunisation ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba befundisa abantu ngemikhuhlane eminengi endaweni ezihlala abantu.

Umhlaba wonke jikelele u25 kaMabasa ufakwe eceleni ukube lilanga lokuba lemikhankaso yokuvikela umkhuhlane woqhuqho obangelwa yiminyane.

Abantu abanengi baphumile bezobona umkhankaso yabezempilakahle bebafundisa ngokuqakatheka kokuziphatha kahle langokuhlanzeka.

Amabhakane emikhankaso eminengi kumele abhalwe acace ukuze abantu nomabebala bazwisise ukuthi kukhankaswa ngani kuleso sikhathi.

Kulengozi ezingenzakala ebantwini balimale kakhulu kungakho abezempilakahle bayahamba besenza imikhankaso bebonisa abantu ngengozi zokulimala.

Abezempilakahle bayahamba besenza imikhankaso lapho okuhlala khona abantu bebafundisa ngezempilakahle ukuthi baziphathe njani bona.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso eminengi lapho abayabebehamba befundisa abantu ngemikhuhlane langendlela abangavikeleka ngayo ngayo

Abezempilakahle bayenza imikhankaso kundawana ezinengi. Behamba befundisa abantu mayelana lokuziphatha kahle lokuthi bavikeleke emkhuhlaneni.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso behamba befundisa abantu ngemikhuhlane eminengi ezindaweni lapho okuhlala khona abantu

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso nxa kuthe kwaba lemikhuhlane eminengi evelileyo ebantwini befundisa abantu ngemikhuhlane le.

Abantu bayafunda okunengi ngezempilakahle kumikhankaso eyenziwa ngabezempilakahle ezigabeni ezinengi njalo ababhadali lutho ukufunda lokhu.

Abezempilakahle kufanele bahlale besenza imikhankaso befundisa abantu ngokuqakatheka kwezempilakahle ikakhulu nxa sikhangele abantwana abancane.

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso behamba befundisa abantu ngemikhuhlane langendlela eqakathekileyo eyokuthi baziphathe njani

Abezempilakahle bayayenza imikhankaso eminengi etshiyeneyo befundisa abantu ngempilakahle ngoba sibona umama efundisa abantu behlezi belalele.

Abagulayo esibhedlela balakho ukufakwa amadrip nxa belalisiwe embhedeni ukuze belapheke nxa bephela amandla besebesila.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi baphangise ukuya bhalisa emtholampilo ukuze bathole ukukhangelisiswa bona kanye labantwana.

Abantu abazithwelyo kuqakathekile ukuthi bahambe ezibhedlela bayekhangelwa ukuze babonakle ukuthi abantwana labo impilo yabo barayithi.

Ubaba ugqoke iflag yelizwe lakibo. Uveze amazinyo, uyahleka. Ukhanya ujabulile empilweni yakhe.

Abafundi abathathu bagqoke izikipa ezimhlophe basesibhedlela bayafundiswa ngokwempilakahle ngumongikazi ogqoke okuyi phinki.

Kuqakathekile ukuthi omama bahambe esibhedlela baye xoxisana labo dokotela kumbe labongikazi ngendlela zokuzi phatha kahle kwabo mama.

Abantwana bayafundiswa ngokuziphatha kwabo lokuthi bazithande bengayesabi lutho babele confidance baziphathe ngemizimba yabo.

Omama bayakwanisa ukuya ezibhedlela bayehlaba ama injection awokuthi balamisele kuhle abantwana ukuze labo abantwana abalabo baqale bebakhulise bengakabi labanye abantwana.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bahanjiswe esbhedlela beyekhangelwa ngabezempilakahle ukuthi bakhula kuhle yini.

Untombazana ugezile muhle, ugqoke isigqoko sakhe esilamabalabala esiluhlaza wabopha ukhalo lwakhe ngebhanti eliyiphinki.

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi baye emtholampilo masinya ukuze bayekhangelwa kanye bakhangele lengane ukuthi ihleli kahle yini

Abafundi bahlezi endlini yokufundela, bafunda ngezifundo eziphathelana lempilo yabo. Abanye bagqoke izikipa eziluhlaza, abanye bagqoke izikipa ezimhlophe.

Abantu abadala ezemidlalo kuqakathekile ukuthi behlale benanzelela imizimba yabo ukuze bengalimali ngoba kungabaphambanisa impilo

Umuntu angaqeda ukuzivoxavoxa eqinisa umzimba wakhe kuqakathekile ukuthi athole amanzi okungezelela amanzi awakhuphe ngokuginqa.

Imitshina eyokwenza ukuzivoxavoxa iyanceda abantu ukuze imizimba yabo ihlale iqinile njalo ibavikeleke emikhuhlaneni.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bayenze ukuzivoxavoxa ukuze imzimba yabo iqine babe muhle kwezempilakahle bezivoxavoxa skhathi sonke .

Abantu abanengi abayenza ngezemidlalo kufanele bagqoke izicathulo zokugijima nxa bezagijima ukuze bavikele imizimba yabo ekulimaleni.

Amanzi ayinto eqakathekileyo emzimbeni womuntu, ikakhulu ebantwini abenza imidlalo, ngoba nxa bedlala bayaginqa. Kungakho amanzi ayangezeleleka emzimbeni ngokuwanatha.

Izicathulo ezimnyama, eziqinileyo, zigqokwa ngabantu nxa behamba umango omude ukuze bengalimali bekhahlela amatshe.

Kule mtshina etshiyeneyo eminye emincane eminye emikhulu esetshenziswa ngabo dokotela ezibhedlela ukukhangela imikhuhlane yabantu ukuze babalaphe .

Kulendlela abakhangela ngayo lezinsuku esibhedlela imikhuhlane befaka abantu emtshineni ukuze babakhangele ukuthi ugula njani .

Amabhakani akhona akhomba izindawo zemtholampilo ukuze abantu benelise ukuzithola nxa bedinga lezi ndawo ngokwempilo.

Abantwana abancane bayakhangelwa amazinyo ngabodokotela ezibhedlela ukuze bakhule belaphekile emkhuhlaneni wamazinyo.

Odokotela basebenzisa izinto ezitshiyeneyo nxa bekhangela imikhuhlane ebantwini. Bayasebenzisa ukukhangela ukutshaya kwenhliziyo, bayasebenzisa lamagogorosi.

Imitshina eminengi ezibhendlela isiyenziwe yafanana njengomabonakude ukuthi bayafaka phakathi babe bebukele konke ukuthi umuntu ubulawa yini

Imithi yesintu iyelapha imikhuhlane eminenginengi njalo itholakala ezihlahleni ezinye ezegangeni ezinye ezilinywa ngabantu emakhaya.

Imithi eminengi eyesintu iqakathekile ebantwini njalo abantu basebenzisa imithi le ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi eyesintu ivelela ezihlahleni bayathatha amahlamvu ezihlahla bawagxobagxobe besebehlanganisa lamanzi besebenatha kumbe ukugcobisa.

Imithi yesintu eminengi itholakala egangeni. Iyalapha imikhuhlane eminengi abantu bayafaka emanzini banathe.

Izihlahla ezinengi ziyasipha imithi yesintu elapha imikhuhlane etshiyeneyo kungakho kuqakathekile ukuzilondoloza.

Imithi eminengi yokulapha eyesintu ivelela ezihlahla ezimila egangeni njalo okulamatshe khona iyasebenza kakhulu.

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eminenginengi njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bayisebenzise ngendlela abayabe befundiswe ngayo.

Imithi yesintu eminengi iphuma emhlabathini ingama luba kumbe izihlahla kungakho abantu bayayisebenzisa ukulapha izifo.

Amahlamvu ezihlahla ayimithi kakhulu elapha izifo ezinengi abanye bayagiga abanye bayaxhwathisa lamanzi banathe.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu njalo iyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantu balondoloze izihlahla.

Kulemithi yesintu esetshenziswayo ngabezempilakahle ukulapha abantu abagulayo eminye yakhona iyabe isifakwe ematshubhini ukuze ilaphe kuhle.

Imithi yesintu eminengi iyafakwa emaphakethini ukuze iphatheke kahle njalo abantu bathole leziqondiso zokuthi isebenza njani.

Imithi yesintu eminengi iyacholwa kumbe igigwe ibisifakwa emambodleleni ihlanganiswe lamanzi ukuze ukuthi abantu banathe nxa begula.

imithi yesintu sekusaneliseka ukuthi bayichole bayigige bahlanganise leminye imithi bafake emambodleleni ukuze ilaphe imikhuhlane

Kulemihlobo yokudla ekhuthazwa ngabezempilakahle, ukuthi kubeyiyo edliwa ngabantu. Imihlobo le igoqela izithelo zeganga, kanye leminye imithi.

Imithi yesintu eminye iba ngamahlamvu ezihlahla eminye ibe zimpande eminye ibe ngabantwana besihlahla konke lokhu kuyavumela ukuthi ilaphe imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi yesintu iyatholakala kundawo ezinengi lapho ethengiswa khona njalo iyasincedisa abantu abagulayo nxa beyinatha kumbe beyigcoba.

Ipopo ngesinye sezihlahla ezingasetshenziswa kumithi yesintu. Abanye basebenzisa amahlamvu ezihlahla lesi kodwa lesithelo salosiyadliwa.

imithi yesintu isiyenziwa yaba yimihlobohlobo njalo yafakwa emambodleleni ukuze kube lula ukuyisebenzisa kwakhona

Minengi imihlobo yemithi yesintu, esetshenziswa yizigulane, ekuzelapheni imikhuhlane etshiyeneyo, abahlukuluzayo.

Imithi yesintu iyancedisa ukulapha imikhuhlane enjengabo bpi ohiphathetshini ukuqhuqha izisu ezibuhlungu

Ikhona njalo imithi yesintu eseyafakwa emambodleleni eyokuthi abantu bagcobise umzimba wonke ukuze bazizwe belamandla berabha okubuhlungu khona.

Isihlahla se cena sizayenza imithi eminengi kakhulu egoqela imithi yokugcoba umlomo imithi yoku rubber. Imithi yokugcoba nxa umuntu efile.

Sekulamaphilisi okulapha imikhuhlane eminengi ayenziwa ngesihlahla sesintu abesefakwa emambodleleni aphilise abantu.

Imithi yesintu eminengi iyasebenza endaweni ezinengi njengalowu umuthi ngowokugeza inwele nxa umuntu ethe wafaka imithi enweleni.

Isihlahla se chena siqakathekile kakhulu ngoba siyenza imithi elapha abantu . Umuthi wakhona bayagcobisa , eminye ifakwe emambodleleni.

Minengi imithi engavelela kuchena egoqela isepa yokugeza, amafutha okugcoba, amafutha okugcoba ijwabu lomuntu ukuze lihlanzeke.

Amaluba angeminye yezinto ezisinika imithi yesintu ezisincedisayo ukulapha abantu nxa begula imikhuhlane etshiyeneyo.

Amahlamvu aluhlaza tshoko esihlahla angumuthi kakhulu ikakhulu nxa abantu betshile kumbe befuna ukugcobisa kujwabu labo.

Ichena yisihlahla esiyenza imithi yesintu olapha izifo ezinengi okunye bakusebenzisa ukugcobisa nxa betshiswe ngumlilo kumbe ngamanzi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ebantwini lokhu kubonakala nampa omama abane baya egangeni basenza okokudinga imithi yonaleyi ukuze bayeyilungisa.

Isihlahla sechena singesinye sezihlahla esijayelekileyo kakhulu, njalo esenza imithi yesintu eminengi, senza imithi yokunatha senze lemithi yetiye.

Imithi yesintu eminengi iyanathwa ukuze ilaphe imikhuhlane enjenge ngulamakhwa emizimbeni yabantu basile.

Imithi yesintu eminengi etholakala kumahlamvu kumbe kumpande zezihlahla, yelapha imikhuhlane eminengi ebantwini.

Amaluba lawo ngeminye yemithi yesintu esebenza ukulapha imkhuhlane etshiyeneyo ebantwini, kungakho abantu bayawalima emakhaya abo,.

Imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni kumbe amaluba. Ngakho kuqakathekileke ukuthi abantu balime amaluba.

Imikhuhlane eminye iyalapheka ngemithi yesintu evelela emahlamvini ezihlahla njalo ihlala itholakala ezindaweni ezinengi.

Imithi yesintu eminengi ivelela emahlamvini esihlahla kungakho kuqakathekile ukuthi izihlahla zigcinakale kuhle ukwenzela ukuthi zisinike imithi.

Kulemithi eminengi eyesintu esebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo, amahlamvu ezihlahla bayafaka emanzini banathe.

Abalapha ngemithi yesintu odokotela bayahamba beyedinga amahlamvu ezihlahla ayimithi bewachaye ukuze awome besebewachola.

Imithi yesintu eminengi isilakho ukubhalwa phansi ukuthi ichasisele abantu ukuthi isebenza njani ngazo zonke izikhathi ma iselapha

Imithi eminengi eyesintu Itholakala ezihlahleni kumbe emalubeni aluhlaza. Amanye ayachaywa awome. Amanye asebenza emanzi.

Bakhona odokotela besintu abakwazi ukulungisa imithi yesintu beyifake emambhodleleni lemanzini elapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi yesintu itholakala ezihlahleni njalo iyalapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo engabe igulwa ngabantu.

Imithi eminengi yesintu iyasiza kakhulu abantu ngoba iyabelapha imikhuhlani eminenginengi abagulayo noma bengahambanga ezibhedlela.

amahlamvu ezihlahla aluhlaza ayimithi yesintu elapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo abanye bayawanatha abanye bayawa bhoyilisa

Eminye imithi yesintu iyafakwa emambodleleni ukuze abantu bathenge khona. Iyabe ingamanzi kumbe iyabe izimpuphu.

Kulezi insuku sokuyandile ukuthi imithi yesintu layo ibe ngesetshenziswayo ukulapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ebantwini abagulayo.

Imithi yezibhedlela ilusizo kakhulu ebantwini ngoba iyalapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo itholakala egangeni.

Abantu bayaphatha amahlamvu ezihlahla bawachole, bawawomise abezimpuphu, besebewasebenzisa njengemithi ukulapha imikhuhlane.

Imithi yesintu eminengi itholakala kuzihlahla ezincane ezinye yizihlahla ezinkulu. Abantu bayathatha amahlamvu kumbe amaxolo esihlahla bafake emanzini banathe.

imithi yesintu eminengi ivelela ezihlahleni kumbe amaluba ingakho kuqakathekile ukuthi abantu balondoloze imvelo

Imithi yesintu iyalapha imikhuhlane eminengi eminye iyagigwa ibe yi mpuphu, ifakwe emanzini umuntu anathe kumbe ifakwe elambazini umuntu adle.

Minengi imithi yesintu evelela ezihlahleni njalo iyelapha imikhuhlane eminengi ebantwini kuqakathekile ukuyisebenzisa ngonanzelelo

Abantu abanengi bayenelisa ukulungisa imithi yesintu beyithola emahlamvini ezihlahla kumbe kumpande zaso bayilungise ukuze isilise abagulayo

Imithi yesintu iyakhiwa ichaywe ukuze iwome ibe isigigwa kumbe icholwe besebesebenzisa sokuyimpuphu.

Imithi yesintu eminengi iyimihlobo etshiyeneyo. Eminye ivela ezihlahleni eminye ivela emalubeni njalo iyelapha imikhuhlane

Imithi yesintu isivamile ukusetshenziswa ngabantu ukulapha imikhuhlane eminengi ukuze abantu basizakale ezimpilweni zabo.